Me i wan talk about hormonal imbalance wetin be hormonal imbalance dis ones na wen hormones for woman body either e too plenty or e no reach di way suppose be meaning e no balance either e too plenty or e no plenty reach wetin dey fit cause dis tins number one na endocrine disorder and endocrine na one of dos tins wey e dey produce dis hormone. Disorders such as thyroid disease if dat kain disease dey di system di endocrine e no go fit produce hormone well anoda tin na PCOS policistic ovarian syndrome dat one anoda sickness wey go fit affect or disease wey go fit affect dis endocrine system wey go make no produce um hormone well dem still get anoda sickness and adrenaline gland disorder wen dis sickness dey inside di body hormones no go dey produce well anoda cause na him be chronic stress dis one na if di woman you no dey rest wey be di kain wok wey she dey do she no dey get time take rest she dey start to dey wok in di morning den maybe na in di evening i e go take retire all dos kain strong wok like farming we dey go market dey trade all dos kain wok dey fit make woman hormone no balance anoda cause fit be drugs medicine wey you dey take you get some kain medicine wey you go take too much you go come affect di way wey your body take dey produce hormone anoda tin wey you go still fit cause am na di lifestyle wey di pesin dey live how di pesin dey live in life di kain of food wey dey eat weda di pesin dey eat very healthy or di pesin dey take drink all dis kain of alcohol so you fit still overtake am e go affect um dis hormone production dia are some symptoms wey we go take know say pesin get dis kain condition number one symptom na mood swing as e dey woman mood go dey change e go happy now in di next minute e don change am for you anoda sign be say your weight you no go fit dey control am either you dey gain weight or you go dey lose weight dis week you fit fat next week in don lose weight you no go even know wetin dey cause dos ones. Anoda symptom na tiredness di pesin go dey always dey tired like who no get power anoda symptom be say e no go fit dey sleep well e go dey disturb your sleep if you sleep small you go get up anoda sign be irregular menstruation meaning di blood wey dey comot for woman body once in a month e no go dey come di way suppose e fit come dis month next month e no go come or somtime e fit even come two times for one month so all dis one na somtime and symptoms wey you take know say woman get hormonal imbalance.

Make we talk about hospital. Wetin be hospital? Hospital na healthcare facility wey dey provide medical and surgical care for persons wey e need am. Dey usually dey call dem um patients. We get different types of hospital. Number one na general hospital. Number two na specialty or specialist hospitals. Number three na teaching hospital. Make we talk about general hospital. General hospital na hospital wey government build, na government get am. Na government dey fund de place, na im dey provide money, na im dey pay de workers, na im dey buy things for de hospital. Dis kain of hospital, treatment for there dey dey cheap pass private hospital. Things dey cheap because sey na government dey manage am. We get another type of hospital wey be specialty hospital or specialist hospital. Dis one na de kind of hospital wey e just specialize on one particular kind of thing. For example any doctors dey wey e specialize on anything wey be skin na dem dey dey call dermatologist. Dem some specialize for heart, dem dey call those ones cardiologist. Den some just specialize for children, dem dey call dem paediatrician while some specialize for bones, dem dey call dem orthopedics. Den some na eye doctors, dem dey call dem opticians, other specialists dey like dis. Another hospital, na im be teaching hospital. Dis ones na federal hospitals, na government still get all these ones. Dis ones, dem dey send students there for posting, dem dey teach students, dem dey do research. So services wey hospitals dey render plenty. E get one wey dem dey call “emergency service”. You get hospital like dis now, e dey near road, or e get where e go dey. If patient or person get injury wey go lead to death, e get area for de hospital wey you go rush de person go, na im be de emergency service or emergency centers. Na there dem go first at ten d to dat person first before any other thing. Another service wey dem dey render before be sey na im be inpatient care, inpatient care. Dis one be sey if you come de hospital dem go look you, dem go do test? dem go put you for bed, treat you, wen you don well, you come go house. Another one na outpatient care. Dis one you no go come hospital, you go go meet de person for house, you treat de person for house till de person dey okay. Another service wey hospital dey render na im be surgical services. Dis one wen person wan surgery maybe if an CS, maybe woman wan born, maybe person break leg, dey wan open am make dem fix de leg back, na surgical services dat area na im dey handle am.

Make we talk about choking and how dey take dey handle choking. First wetin be choking? Choking na when something block your throat or make am dey difficult for the pesin to breathe. Common things wey fit cause choking na food, water or even saliva. E get how e go take wey you wan swallow saliva, e go be like the thing go the wrong way, e go con make you dey choke. To breathe go con dey hard. Another thing wey go fit still cause choking na when you quick dey drink water, you con drink am quick quick, too fast. If you drink water like dat, e fit go the wrong way and you go con choke you. Another way wey choke dey fit take happen na when you dey chop food. The food con go hang for inside your throat. E go con make am very difficult for you to dey breathe. If dis kind thing happen, wetin you go do? Number one: You go encourage pesin make in try cough very hard. Make in cough plenty times to see whether wetin block in throat go comot. Or you fit tell the pesin make in clear in throat whether wetin block am go comot. Number two: You go give the pesin back slap with the heel of your hand. Put your palm for e back, use am hit am like three to five times to check whether wetin block e throat go fit still comot. Number three: If something like dis happen, you go do abdominal thrust. Abdominal thrust na when you go stand for the back of the pesin wey dey choke. You go use your hand wrap around the pesin for belle, you go jack yourself come meet the pesin, as you go jack the pesin con jam you like dat. To see whether wetin dey block the pesin throat, whether e go fit comot. But, if the case serious well well, maybe say the pesin no fit dey breathe again, you go call for help. Call pesin, call your neighbor or you call ambulance. Make ambulance come carry am go hospital or make your neighbor con use moto carry am go hospital. Then while you dey wait make help come, you go start wetin dem dey call CPR (cardio pulmonary resuscitation). Dis one na, you go begin dey do chest compression while you go dey blow air through the pesin mouth. You go continue dey do am, the CPR, till the ambulance wey you call reach where you dey or till you carry dis pesin reach hospital. Just dey do the CPR, e go keep the pesin alive till you go reach hospital before the doctor go con continue.

Make we talk about fracture and how dem take dey identify the different types of fracture. First, wetin be fracture? Fracture na wen born break for pesin bodi and e get different type of fracture. Nomba one, na open fracture, open fracture dis kind one na wen born break for inside bodi. And di tin tear the skin come outside. E go tear flesh come outside de go dey see the born. Nomba two, na close fracture, dis one the born go break but you no go dey see am, the skin no go tear. Nomba three na, transverse fracture, dis kind fracture na wen the born go break across, break straight across. Then nomba four na hominoted, hominuted, dis kind fracture na wen the born go skata, e go skata e na skata inside. Anoda one na linear fracture, dis kind one, wen the born go break, e go break straight and e go dey paralle to the borne. E go stand along, e go break along di bone. Nomba six na oblique fracture, dis kind fracture na wen the borne go just brek for one corna, you fit call am one kind crack, e go just brek for one corna, e no brek di bone kpata-kpata. Anoda one na spiral fracture. Dis kind spiral fracture, the borne go brek, e go brek like sey e dey twist, e go dey twisted. Dat kind borne wey break, e go dey twisted, na in be spiral fracture. Anoda one which is na in be nomba eight, na in segmented fracture, dis one na wen borne brek across, e go just brek astraight, e go just brek straight for more dan one places, like segment,e go brek for one leya like two or three of the born go brek in segment na in be segmented fracture. Nomba nine type of fracture na in be green stick fracture, dis one na partial fracture no be the whole borne dey brek. May be part of the born fit just brek. Dis kind fracture dey occure to children wey dia borne neva strong. Den, nomba ten na in be oblique displaced fracture, you no sey we first talk about oblique fracture before, da one be sey, wen the born break for one corner, the pieces wey brek go still dey e position but for dis oblique displaced na corner the born go still brek but the pieces wey brek go comot for e position e no go dey the position at all, e go go anoda area go corna from where the born for brek.

Immune system for pesin bodi be like soljas wey dey help to fight infection and yama-yama diseases. So dis one talk sey, how we wan take sopot our immune system? Number one: thru fud, we go dey chop balance diet, fud wey dey rich in all the necessary vitamins, protein, carbohydrate, fat and oil and oil and the rest of dem, de go dey eat food wey dey very fruity, vegetables and den wole grains. Nomba two way wey we take sopot our immune system na regular exercise, e gud make we dey use to a patan of exercise wey we go dey do every morning as we wake up, da one go help our immune system we-we. Nomba three:na in be plenti sleep, make we dey get plenti sleep, for a whole dey, pesin sopos dey sleep notin less dan eight hours. So if we dey sleep well, e go dey help our immune system. Nomba four, you go dey practice all dis meditation patans, you practice am, you stress management patans meditation, yoga, you go dey put dos ones for your daily routine. Anoda tin wey go help your immune system na in be, you go dey drink plenti wota wey oyibo dey call hydration. plenty wota, if wota dey our bodi e dey help enzymes dey function the way e sopos take function. Anoda tin wey we go add for our fud wey we dey chop na vitamin C, fud wey dey very rich na in we go dey take, all dos frut, citrusis wey rich in vitamin. Also vitamin D still get still get a big role to play for our immune system. So we go still dey add fud wey dey very gud or rich in vitamin D, even zinc also dey play a very gud role for immune system, e go still gud make we add zinc join fud wey we dey eat, we fit dey eat supplement wey get enof zink. Den also for us to help our immune system we go still look our life style, the wey we take dey live our life, our normal life habit. Nomba one, na the way we take dey smoke, if you be smoker, stop to dey smoke because smokin dey afect immune sysyem. Den, anoda one na alcohol, if you be type wey dey drink plenti alcohol. You go reduce am, you go limit am, not too dey take alcohol, all dos ones dey affect immune system. Anoda tin wey we go learn, we go dey practice hygiene, fud hygiene, meanin cleanin, wash your hand, always try to dey wash your hand as you eat fud finish or wash your hand as meni time as you go fit. If you fit do all dis tins, na beta sopot you dey give your immune system.

Make we talk about immunization. Immunization na ways or method wey pipu take dey make dia immune system strong so dat de go fit fight or resist infection or disease. Which ways dem take dey do immunization? How peson take dey get immunization? Nomba one na through vaccines or vaccination. Dis one be sey de go put some kain vaccine in injection put for your body to prevent some particular kain of um disease. Example of dos vaccines be polio vaccine, tuberculos vaccine, cholera vaccines, measle vaccines, hepatitis B, hepatitis C vaccines, an some other plenty ones wey I no go fit mention for here now becos of time. So, once de give you dis vaccine, anytime dis disease go take come, e no go affect you. Even if e wan try to affect you, but your immune system wey be the soldiers for your body wey dey fight infection, you don already strengthen dem with dis vaccines so e go fit fight the bacteria or the disease. Another way wey peson dey get immunization na dis natural one wey de dey call active immunity. Dis one be like follow-come. De go say dis peson immune system strong well-well becos ein body go juz generate enough antibody strong enough to fight some kain diseases an um infection. While some dey take immunoglobulin injections although dis ones na short term immunity. Dis one go juz cover you for some period of time. Na still injections wey go still help your immune system to strong well-well to prevent um yamayama disease. Another way wey pipu take dey get immunization na from mother to dia pikin. You know sey once woman get belle, e dey get some kain injections wey dey go hospital go dey take. From dis injection, e go con enter ein body. From ein body, e go follow the umbilical cord con enter the placenta. Then from there, the pikin sef go con get um beta immunity. Wetin be the benefit of dis immunization an um strong immunity? Nomba one, e dey reduce infection or disease. Nomba two, e dey prevent outbreak of diseases an um imfection Nomba three, e dey protect e full community from dangerous disease an um infection. E also dey help dey prevent the spread or outbreak of um diseases. An the last one be sey e dey help dey give head immunity. Dis one mean sey one kain particular community now go juz dey immune to some particular infection or disease. Let's assume cholera dey everywhere now, e go get some kain community wey you go come, cholera no go fit worry dat community be. Na ein de dey call head um community.

Make we talk about implant. Wetin be implant? Implant na artificial materials or devices wey dem dey use surgery take dey put for peson body either to support damage tissue or to support disease tissue so dat the function of dos part go dey enhanced, de go dey work well-well. You know sey as dis human body be, na so e be e be like um motor cycle or e be like motor. As you dey use your motor, some parts go con dey get fault so you go need change dem for motor, na so dis implant still be for human being. E get how you go dey grow reach, it's either sickness, accident, or something fit happen to parts of dis your body wey no con make am dey work well. So, you need implants make e for dey assist or help dat part make e dey function beta. An also, dis implant still dey help repair some tissues for body, an also e dey help to reduce pain for areas wey dem um put am. E get different types of implant: Nomba one na Dental Implant: Dis one na the one wey de dey put for teeth. E fit be sey the peson teeth e break, or the jaw shift, so dey go put implant so dat the peson go fit dey use dat ein mouth the way wey e suppose take use am. Another type of implant na Joint Implant: E fit be knee, e fit be shoulder, e fit be elbow, e even fit be hip. Wen wahala don dey dis part of dis body wey make am no dey do wetin e suppose dey do well, de go con need implant to support the way wey the tin dey dey function make e for dey function well. De still get wetin de dey call Breast Implant: Dis one na to put am for inside breast to rearrange the shape an size of the breast. E get another Implant wey de dey call Pacemaker: Dis one na for pipu wey get heart or cardiovascular problem—pipu wey get heart problem. Dis one dey try to regulate the heartbeat. Na ein be dis pacemaker. Another one na Hormonal Implant: Dis one na for women to help dem regulate dia birthrate. De dey use am for Family Planning. Dis one dey help secret some hormones or e go prevent secretion of um some hormone. Dey get one wey de dey call cochlear Implant: Dis one na for hearing, e go help the peson make e dey hear well. So, dis implants, de dey very important an de dey useful for human being body so dat all dos tissues wey don dey old or wey disease don affect, dis implant go support the system to make dem dey work well.

Make we talk about an ten atal care—the importance of um an ten atal care. Wetin be an ten atal care? Wen woman don get belle like dis sey e don do test, e don confam sey e don get belle, you go any medical centre or hospital or clinic go register. The care wey ein dey get from nurses, doctors, midwives, na ein be the an ten atal care. Meaning care wey dey get from doctors, nurses, as e don get belle so. Wetin make dis care dey important? Becos wen woman don get belle, many tins dey wey the woman go dey face. So, na for the hospital de go take prepare the woman mind on tins wey she go face, First, make we start from the test an the scans wey de dey do for an ten atal. Now, wen you register for an ten atal, apart from the lecture wey the nurse or doctor go give you on food wey you go eat, food wey you no go eat, tins wey you go expect as you get belle, physical change, mood change wey you go dey experience wen you get belle, apart from all dis tins, other tins dey wey an ten atal dey make you achieve. Nomba one, na from dat an ten atal de go do blood test for you, check your blood level, check your HIV status, check every other tin to make sure sey you yoursef dey okay. After dat one, de go con still do scan to check how old the pikin wey dey your belle e don be. Dis one dis one na why an ten atal really dey important: Nomba one, de go dey monitor the way wey your pikin take dey grow an develop for inside your belle. An you know sey once de dey fit monitor dis tin, de go quick know whether wahala dey come from front, whether the pikin no dey well, or you sef no dey well. With an ten atal, all dis tins, de go fit know am on time—de go dey detect problem wey wan happen. Then, de go even prepare you as the woman to become a mother. De go tell you the tins to do now wey you wan become mama. There are tins wey you go dey do, an tins wey you no go do. So, if you go an ten atal, the chances of you giving birth to a healthy baby, e dey. Then, the importance on the mother. The importance on the mother. For the mother, e dey improve the mental health becos de don already discuss, de don follow you talk, so you don know wetin you dey expect. So wen the tin con start to dey happen, you no go dey surprise. Then, e still dey reduce pregnancy related complications. If you go an ten atal regularly, if problem go dey front, de go see am becos you dey go an ten atal classes, de dey do test, de dey examine you.

Make we talk about the importance of clean water for human being. The one wey I go take first na be sey e dey reduce the rate wey we human beings go take dey waste money for hospital. Dat na one of the economic importance. Make community pesins, individuals, no dey waste money for hospitals to treat sickness or diseases. If clean water dey, water borne disease no go dey exist. So, e go help us to reduce the way wey we dey spend money for unnecessary sickness wey dey related to bad water. Then nomba two, e go help us prevent water borne diseases like cholera, typhoid fever. Dos kain disease an sickness, na bad water dey carry an waka. So, if clean water no dey your environment, na ein be sey water wey you drink go fit cause dis two sickness wey I juz mention: cholera, an eh typhoid fever. Nomba three, clean water dey support hygiene. If the water take clean, you go dey healthy, your environment go dey very clean. Nomba four, e dey promote, e dey help support good health an wellbeing in general. If you dey take clean water or you get access to clean water, your body go dey very okay. Heat rashes no go dey, you no go get running stomach, your stomach no go disturb you, dey pain you sey becos you drink bad water. Clean water also dey reduce the rate of sicknesses an infection. Dat is one of the most one of the important of drinking clean water. Infection no go dey, sickness no go dey. So, as human being, everybody dey entitled to clean water for our wellbeing.

Make we talk about the benefit of exclusive breastfeeding. um First, wetin be exclusive breastfeeding? Dis one na ein be sey pikin wey de new born go suck breastfeeding for six months before e go even think of take anything. For dat six months of ein life wey de take born an so, only tin wey e go take na juz um breast milk. So nau, wetin be the advantage to the pikin of sucking breast miss exclusively for six months? Nomba one na ein be nutritional value: All the nutrient wey the pikin need to survive dey dat breast milk. E dey very rich in nutrients, very rich in nutrients. E dey help the brain development. The second important of exclusive breastfeeding na ein be sey e dey boost immune system: Dat breast milk wey you see so, e get enough antibodies wey dey fight infection. So, wen you feed your pikin for the first six months with only breast milk, na ein be sey the pikin dey get very good immune system wey dey packed with antibodies to fight infection. Another reason be sey e dey reduce the risk of infection for pikin: E con be like sey na the nomba second one wey we talk before. Becos sey e dey rich in antibodies, e go reduce the risk of um infection. Still on dis um strong antibodies, e go con reduce the risk of allergies: Wen pikin suck ein mama breast for six months before any other tin go join, e go reduce the risk of allergies. Allergies na like um tins wey no tey dey too okay with your system. Make I give example: Let's assume sey as a pesin, you enter where cold, you con begin dey cough, dey sneeze. So, if you get beta immune system, dat environment wey you go so, dat cold environment no suppose make you cough or sneeze. Another important tin wey dat exclusive breastfeeding dey give be sey e dey support mama an pikin bonding: You remember sey wen mama wan feed pikin, e go put the pikin body touch her own body skin to skin. So, from there, the pikin go con dey use to the mama scent, con dey use to the mama warm body. Dat one go increase bonding between the the mama an the pikin. The last one be sey which one dat one na economic value. Dis one na very economic value: Na ein be sey breast milk dey very cheap. You no need formula, you no need to buy anything for the pikin for the first six month. Na ein be sey economically, e dey very cheap.

Make we talk about the importance of self care first and foremost wetin be selfcare, selfcare na wen person go take care of him physical, Mental and emotional health. How person go fit take achieve dis things e go dey do dis following things for am to fit take care of himself. number one Him go de do exercise and some physical activities maybe e go dey jog e go dey do skipping rope all those small small exercise. number two Him go dey engage in meditation e fit just sit down one place where the environment dey e calm go begin dey think of things how the world dey work. number three Him go dey do things wey e like to do well well wey dem dey call hobbies if na reading him like oh e go dey read most times if na to watch films him like e go dey watch films or if na songs him dey like either him go dey sing or him o dey lis ten to songs. number four him go dey interact with him loved ones go dey socialize dey talk to persons dey meet persons dey gist dey talk. Number five na good eating wetin dem dey call healthy eating e go dey eat well dey eat food wey nutrient bucku well well number six E go de get enough rest and sleep for your mental health and your physical health to dey okay you go dey get enough rest and sleep if you dey do all dis things there are some things wey you go achieve wey you go benefit. So this one na the benefit of taking care of your physical and mental health. number one E go reduce stress e go reduce stress well well wen you dey do all dis activities e go improve your mental health status, e go even boost mood and energy even merely looking at you go dey physically healthy and eeh strong, e go improve your self awareness, then e go support your resilience the way wey you take dey interact with people, you go come dey bold, you go come dey improved, you go come look very very healthy.

Importance of walking: Walking get plenty importance ooh e good as a human being make you dey walk some kilometers every morning dis one na some of the importance of walking. number one e dey improve the heart and the heart muscles and e go reduce the chances of that person having high blood pressure or stroke. number two e dey help dey manage your weight especially those people wey wan reduce their weight or wey wan maintain the kind of weight wey dem get this early morning walk e dey good to maintain the weight, e dey boost energy level, Reduce tiredness or fatigue. number four e dey help with mental health e dey reduce anxiety, stress and eh depression. E also de reduce some health illness such as weak bones. Walking everyday dey help strengthen your bone and you go come get better bone density e still dey improve the way wey you take dey sleep e dey help you dey regulate your sleep pattern make you fit dey sleep well because sleep na one very important thing for human being life oyibo people talk say or world health organization talk say e good to sleep at least 8 hours everyday so dis walking go help you regulate your sleep pattern. Walking go still help you maintain mobility and flexibility your bones your joint no go dey stiff dey go dey very flexible because of this everyday or every morning walk, E still dey reduce the risk or the chances of chronic disease for example e get some kind cancer some types of cancer wey this walking go reduce you getting it, Another one na diabetes all this one na chronic illness wey you go avoid if you dey engage in walking everyday.

Make we talk about infertility: Infertility na when woman de meet man regularly without protection for up to a year or more than and yet pikin no gree come e no gree get belle dem fit divide am into two dem de see primary infertility and secondary infertility. Wetin be primary infertility: Primary infertility na im be sey the woman never born before but him just dey engage for sex without protection for more than a year and yet e never conceive, e never fit get belle. While secondary infertility be sey the woman go don first born before or the man go don first born before don born like one or two then after that one pikin nor gree come again na that one be secondary infertility. So wetin be the causes of dis primary and secondary infertility for primary infertility number one Hormonal imbalance if woman hormone no balance well well if e no de okay in the right proportion wey e suppose be pikin no go fit come. Another one na uterus or pelvic wahala, inside the woman body na in all dis ones de if them no dey the way e suppose de wahala go come. Another one na blockage of fallopian tube that is if the fallopian tube for inside the woman body wey de carry egg de transport egg if e de blocked sperm no go fit reach were e suppose reach wahala go still dey. Another one na ovulation disorder, if your ovulation no de come the way e suppose take be e go still cause dis kind wahala. Then also dis one na from the man side problem with the sperm if e be sey the sperm count de low e fit be sey the sperm de watery the sperm no get better quality if all dis thing de happen e fit cause um primary infertility. So now make we talk about the cause of secondary infertility. Secondary infertility, Number one e fit be sey na age you know sey once woman de old or once man de old the body de change the problem be age related. Number two change in reproductive health, as the woman de old as the man de old the body de change. E fit be sey na some kind medical condition for the woman side wey dem de call PCOS. E fit still be lifestyle factor either from the man side or for the woman side if woman no fit born pikin e no mean sey na the woman fault dem go check the man well dem go check the woman well then when dem see were the wahala dey, medications de wey dem de take rectify all dis things.

Wetin be in home nursing, in home nursing mean sey the doctor or nurse or the health care provider go come your house come de administer treatment to you. E get plenty reasons why people de like in home treatment or why dem go recommend in home treatment for patients. number one Postsurgical care some persons feel sey when dem don discharge from hospital after de do surgery for them e no good make de stay for bed make dem de nurse dem before dem go well fully they believe or dem prefer sey de go go their house make die nurse go come house come de treat them. Number two reason e fit be sey the person e no de fit waka either because of age or because e de disable so that kind person go prefer make nurse or doctor come treat am for house. Number tiree some of them believe sey when you come their house you go give them proper at ten tion because na only dem be the patient for their wey you go de at ten d to but if you de hospital you get pass one patient wey you go at ten d to. Number four reason fit be rehabilitation maybe the person don go hospital before de don discharge am e need to keep up with in drugs so the nurse go de go in house go de at ten d to amm make sure sey he de take in drugs or de give am injection for am till e dey ok. Some people self de prefer make the nurse come their house because dem de fear sey if dem go hospital de fit catch another disease hospital borne disease so dem de fear to go hospital so de go prefer make the nurse come their house. Anoda reason fit be chronic condition maybe the person body serious well well so you no go fit de carry am go hospital if to sey the person even dey wheel chair or e de stretcher so you no go fit de carry am go hospital you go tell dem make dem come your house come treat you. Another reason be sey people just like comfort so de ready dey their house make you come their house come de treat dem. Den now wetin be the benefit of in home nursing. Number one you go de close to your family members your family members de the house so even wen nurse come meet you you go de house de with your family members another one na comfort de believe sey their bed for house na in comfortable pass the one for hospital and the environment, So de believe and de prefer to stay house make de come treat dem. Another benefit now be sey e nor dey involve stress. Di person wey de sick e no go need to dey wear clothe de enter okada or de drive motor de go hospital so it is less stressful. Another one be sey some people no just like hospital bed at all dem no like admission for hospital so de go like make dem come their house come treat them or e fit be sey dem don already treat this person de don discharge am but wen e reach house body come still dey do am one kind one kind one kind instead make e go back for readmission e go just call the nurse abeg come treat me for my house.

Make we talk about introduction of complementary feeding: Dis one be sey you de try teach small baby how to eat liquid or semi solid food so that e go support the breast milk wey the pikin de take and dis one usually de happen at about six months after birth. So e good make e be sey once you born pikin you go do six months exclusive breastfeeding which means only breast milk na in the pikin go de chop so as e don de reach six months you go come de add small small food join am either liquid or semi solid food de give am small small but dem e go still de suck breast. E fit even suck the breast along the food reach six to two years but you go start introducing food as from month six now Wetin be the importance of introducing complementary food to children, E help to boost their nutritional development, e go make dem get enough nutrient to grow, e de help you de teach the pikin make e de used to different flavor and texture of food because as you born amm na only breast milk e don de used to as food but as you de introduce dis small small ones you de teach am sey no be only breast milk be food ooh all dis other ones wey taste like dis and get dis kind texture den still be food. E de important because with dis food wey nutrient de so e de help amm boost the immune system e de make the immune system dey develop well. And e still dey help and e still de help to prevent the pikin from under feeding because once pikin don de grow the body don de big e go don de do small small shaking of leg, moving of body so e go de burn the milk wey e drink fast so you need to add small food join am because that milk fit no hold am again that is why dem de add small food join am to avoid under feeding. But before you go start complementary feeding. All dis things must be put into consideration you look dis place well well before you start to de think of eeh complementary feeding. number one the food must dey very rich in nutrients e go de rich in nutrients. Number two You go make sure sey the pikin don reach that age of six months and above before you start no go start no go start complementary feeding for for two months or three months And number three Important thing wey we go look well you go make sure the introduction or as you de teach am the food na gradually you take introduce am to the food no be sey you go just begin de give am one bowl of akamu you start am small with spoon then before you de put am for cup then just like that small small.

Now make we talk about isolation procedures if we dey talk about isolation na im be sey sickness or disease don break out so to fit control amm one of the measures na in be isolation. So make talk some things about eh the procedures of isolation. Number one you go dey wash your hand regularly with running tap, always de wash your hand with soap and running tap. Two you go de clean all surfaces door handles either chair ooh bench oh biro anything wey hand de quick touch you go de clean amm so that you no go infect yourself. Number three you go practice wetin den de call social distancing meaning you go de stay away like 3cm from somebody space una self make una no de crowd together any environment wey una de if na room una dey make una make sure sey plenty fresh air de enter the room wey we de call ventilation so windows and doors go dey, if possible den go de opened. Number five you go make sure sey you de drink plenty water na in dem de call rehydration, hydration you go make sure sey you drink plenty water. Number six Make sure sey you no dey carry touch touch anybody no physical contact. Number seven be sey you go avoid area wey get crowd no de enter where crowded people dey where people for gather you no get business for there. Number eight you go de use antiseptic products all those antiseptic products na products wey go fit kill germs and bacteria e de safe for human being but de fit work against or fight or kill germs and ehh bacteria. Number nine be sey Quarantine so if people dey inside room maybe you do isolation people dey inside room you come still dey further de suspect sey one or two persons among those people wey de isolation get the sickness or you de suspect dem sey dem get amm you go separate them na in be quarantine you go separate the ones wey you suspect away from ehh the other ones to avoid ehh spread. Den last last the health worker himself go wear him protective eh clothing wear hand glove nose mask, face mask, google so that him no go catch the sickness.

Okay, um make we talk about lactation problems. Wetin be lactation? Lactation na de production of breast milk inside the breast. Some problems dey wey dey associated wit dis um lactation. Number one problem naim be low milk supply. Number two naim be nipple sore. Naim be sey de nipple go come dey get injuries. Blisters and sores go come dey dey de woman nipple. Number three. Breast go come dey swollen and e go come dey pain um de woman. Number four be difficulty for baby to suck. Meaning, e go hard for baby to suck. Number five problem be breast engorgement. Dis one wey be sey the breast go come full, milk go full. De breast go come dey very heavy. These na some of de lactation problems. So wetin go fit cause all these wahala naim be; Number one. If you no dey breastfeed your pikin regularly. You no dey quick breastfeed am, cos you suppose dey breastfeed your pikin every time - regularly. Number two possible cause of dis problem naim be hormonal imbalance. If de hormones wey dey de woman body no dey de correct quantity or some plenty pass some, dis kind of issue go fit um happen. Number three na stress and anxiety. If woman dey do plenty work come make am dey stressed out, e fit affect de way wey im breast take dey produce milk. Number four na poor latching technique. Meaning, de pikin no dey suck de mama breast well. And dis lacking technique, you suppose teach de pikin how to put mouth for breast properly so dat e go fit suck and milk go come outside. Another one be sey baby tongue-tie. If baby get tongue wey tie, e get one thing wey be like small rope, na tissue under de tongue. If e dey very short, de e go affect de way wey de pikin take dey move im tongue. And if de thing dey affect the tongue, so e go affect de way wey de pikin go take um suck breast. So tongue-tie go fit cause one of dis problem wey go make milk of de um breast of de woman no dey produce um adequate um milk.

So make we tok about low Carb diet dis one mean say food wey get low carbohydrates examples of such foods na in be protein-rich food like fish, egg, meat. Oda class na vegetables dis leafy greens, broccoli, then healthy fat, avocado nuts. Dis sets of foods dem dey very low in carbohydrates and as such pesin wey wan do low carb diet go benefit from am well well. Some examples of foods wey get high carbohydates grains like rice, heat, millet and foods like that. Anther group na starchy foods like yam, garri, corn. Another group na sugary drinks like minerals and drinks wey dey dat family. So wetin be di aim of takiing diet wey dey low for carbohydrates. Different reasons fit dey wey make someone go just decide to take food wey dey veri low for carbohydrates and most times e fit be di say na Doctor recommend am. Nomba one reason fit be say di pesin wan lose weight anybody wey wan lose weight anybody wey dey plan to lose weight or dey work rowards losing weight no suppose take food wit plenty carbohydrates becos e dey make di pesin wan add weight. Nomba 2 reason be to control blood sugar becos any food wey carbohydratesdey de at the end of the day go end up as glucose and dat no go good for you wey wan control your sugar level.

Malaria na sickness wey dey common for Nigeria, e common bicos of how environment dey for dis side and how we dey manage some certain situations, dirty water, dirty environment all dis places na breeding ground for malaria. And all of dis, dey affect we di pipu wey dey live inside Nigeria. Some countries don find way to eradicate malaria dey don succeed but for Nigeria we still dey work on am. In oda to celebrate world malaria day, tins don dey in place na bicos of technology on how dem fit eradicate malaria comot for Nigeria. First, to prevent malaria, we need keep our environment clean we need clean gutta, cut Bush remove any stagnant situation or stagnant water wey dey our environment to stop di breeding first of mosquito bicos na di mosquito dey carry di disease, now anoda dey wey dem don bring out to eradicate malaria dis na di malaria vaccine e just come out but dats na anoda way wey you fit eradicate malaria to teach pipu about di vaccines bicos some pipu, dia mind be say na poison dem dey give dem but proper education on dis vaccine go also help make many pipu come out come collect am and dat way malaria go dey control dem go fit prevent am till e fit comot complete. Anoda way to eradicate na through drugs, development of drugs bicos now, malaria don even sabi drugs pipu go take am e no go work, to modify drugs make am emm, modify am pass wetin e bi now so, make e no fit resist di disease dats na anoda way to eradicate malaria. Anoda tin na control. Control strategies dat one include where govment or hospitals, health sector fit share mosquito treated net dat one too na anoda way to eradicate malaria, bicos if every house get dat mosquito net, e dey very ok e dey easy for pipu to dey if malaria no catch dem but if e come dey too expensive or pipu no fit buy am or e no dey enough pipu go just move on, so insecticide treated net anoda way wey fit help eradicate malaria.